Bi gbirila salima salin boɣali ni shab gbirimi ka shab paɣara ka chɛ bin ʒɛnʒɛya lihira ka salin boɣa maa ni kobiɛri zora

moɣali n maha ʒɛya ŋo ka ŋarim bɛ dinni ka niraba bɛ di puuni ka piɛɣu taɣi di sunsuuni ŋarim shɛli din mii bɛ tihi maa loŋni maa niraba ata n bɛ dinni

nachimba mini paɣisara n-zaya bɛ zala kom shee ka tihi be kom maa ni nachimba maa shɛba yeela bɛ liiganima ka so jinjam' ŋmahi ka shɛba ye liiganima ka paɣisara maa gba zaa so bin' fulima ni jinjama ka bɛ zaa ha ni mahigi ni kom

meensin m-meri tandi meensin yino maa sula gulopusi ka ye liiga buluu ni di jinjam ka ye liiga ʒee di puuni ka kpuɣi bulooki n tam mera ka meensin yino mi gba ye liiga buluu ni di jinjam ka pili zipil' yelo ka kpaari simiinti

gbarigu m-bari o cheche o ʒila o gbarigu cheche zuɣu ka bi' so guura n-doli o nyaaŋga ka lara o pirila namda karili ka bi' so za bɛ nyaaŋga ha ka zaŋ o nuu pɔbi o nini ni